Hosha dzinodai kusiyana mukati mwendaramo dzedu, uye hosha dzinokonzerwa ngezviro zvakasiyana-siyana, mukati mendau. Hosha kuti uirwise unosisa kuenda kuchipatara paunofungira kuti wanayo.

Tikaningira nyamashi unowu wotorarama tinoona kuti hosha dzawanda uye dzakasiyana siyana kukonzeresa hosha zviro zvacho zvinosisa kunge zveizivikanwa nemadhokodheya.

Hosha chiro chakaoma maningi pakati pemutumbi wemuntu. Muntu unosisa kuramba eivhenekwa ngazi yake kuti aonekwe kuti ana hosha ere ingadei yeipona pamutumbi wake.

Igwinyiso remenemene hosha dzinodai kusiyana mukati mwendaramo dzevantu kunehosha dzinokonzerwa ngebonde koita hosha dzinokonzerwa kubudikidza ngebesha.

Hosha nyamashi unowu hetinogara dzawanda maningi Uye hosha dzinokonzerwa ngezviro zvakati kutikusiyana asi muntu ukazwa nyama dzako dzeipanda unosisa kuenda kuzvibhedhleya.

Igwinyiso remenemene hosha dzinodai kusiyana mukati mwendaramo dzevanthu uye hosha dzinosiyanahe kuti dzinotapurirwana sei kumunthu kuendesa kune umweni munthu.

Igwinyiso remene-mene hosha dzinosiyana mukati mwendaramo dzevantu uye hosha dzinotapuridzwana zvakatikuti kusiyana ngekuti munenge maita hosha yakadini.

Hosha dzinodai kusiyana mukati mwendaramo dzevantu uye hosha dzinotapudzirwana zvakati kuti kusiyana zvichibudikidza ngekuti muntu wakaitei uye kuti une hosha yakadini mwauri.

Hosha dzakasiyana siyana mukati mwendaramo dzevantu uye hosha kune dzino tapuridzanwa kubudikidza ngemhepo chte koita idzo dzinotapuridzanwa nepabonde.

Nyamashi unowu tikatarisa munharaunda mwatinogara tinoona kuti zvibhedhlera zvakawanda maningi, izvi zvinoitirwa kuti tisise kudetsereka apo patinenge tawirwa ngehosha.

Igwinyiso remene mene kuti vantu vanosisa kunge vane chibhedhleya chingadai chiri padhuze pawo kuitira kuti vasahamba mimango mikuru kuti vazoenda kunotsvaka rubatsiro

Igwinyiso remene-mene, muntu weshe unosise kunge eigara padhuze nechibhedhlera kuitira kuti vasazohamba mumango mikuru kutsvaka chibhedhleya nguwa iyo yaanenge eida kudetserwa.

Tikaningira nyamashi unowu matinogara mukati mendaraunda dzedu tinoona kuti mune zvibhedhlera Kuti tikwanise kuhanira zvibhedhlera patinenge tawirwa nehosha zvakasiyana siyana.

Tikaringira, hosha ikanetsa maningi vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhlera, zvibhedhlera zvinosisa kunge zviri pasi ndenge ndau inogsra vantu kuti vasahamba nemange mukuru kutsvaka zvibhedhlera.

Igwinyiso remene mene tinosisa kunge teiramba teifundiswa maringe ngezveutano uye tinosisa kunge teigara pasinde nezvibhedhleya kuti tikasire kuhinwa apo patinenge tine hosha.

Zviro kwazvo vantu vano sisa kuendeyo vei gara pa dhuze ne zvibhedhlera kuitira kuti muntu weshe akwanise kuguma ku chibhedhleya pona apo paanenge azwe hosha.

Zvi bhedhleya zvinosisa kunge zviri padhuze nge ndaraunda dzatinodai teyi gara ngekuti izvi zvakakosha kuti vantu vasaramba veihamba mi mango mikurutu kuti vatsvake chi bhedhleya.

Igwinyiso re mene mene vantu tinosisa kunge teigara padhuze ne zvibhedhleya kuti apo patinozo hamba tisazo hamba mi mango mikuru kutsvake chi bhedhleya.

Igwinyiso remene-mene, muntaraunda mwatinogara kumatii eshe nyika, tinosisa kunge tine zvibhedhleya pasinde nemphatso dzedu, nekuti tinenge tisikadi kuzohamba mimango mikuru, kuzotsvake mitombo.

Igwinyiso remene-mene zvibhedhlera zvinosise kunge zvirimundau dzese, zvisinei ngekuti mumataundi kana kuti kukanyi, zvinosisa kunge zviri muntaraunda dzonaidzodzo vantu vahanire.

Igwinyiso remene mene muntu unosisa kuzviziva maringe ngezvehutano hwake kunyanyanyanya hutano hwendxondo ngekuti hwakakosha pamagariro atinoita nevantu.

Utano hwendxondo hwakakosha maningi pakati pemuntu, ngekuti hunoita kuti muntu akwanise kugarisana nevamweni muberere mwaanogara kana kuti kumushando kwaanoshanda.

Utano hwendxondo hwakakosha maningi mukati meupenyu hwemuntu nekuti muntu ndizvo zvinoita maningi kuti akone kuzoshanda nevamweni kana kuzogarisana nevamweni mukati mwendaraunda.

Hutano hwendxondo hwakakosha maningi ngekuti hunotidetsera apo patinenge taenda kumushando kuti tikwanise kushanda zvakanaka nevamweni kana kuti tikone kugarisana nevamweni zvakanaka.

Utano hwakakosha maningi mukati mekurarama kwevantu vazhinji , utano hwepfungwa hunosisa kungwarirwa ngekuti ndihwo hunoita kuti muntu akwanise kugarisana nevantu.

Utano hwakakosha maningi kunyanya utano hwehloko nekuti ndihwo hunoita kuti munthu asise kugarisana nevanthu zvakanaka mukati mwentharaunda yaangadei eigara .

Utano hweroko hwakakosha maningi pamuntu weshe nekuti hutano uhu hunoita kuti muntu akwanise kudetsereka uye akwanise kuzvishandira mukati mwendaramo yake

Utano hwendxondo hwakanaka maningi ngekuti hunoita kuti muntu azokwanisa kugarisana ne vamweni zvakanaka mukati mwenharaunda yangadai eyigara.

Kuzvibhedhleya kushanda vantu akasiyana-siyana anosanganisira madhokodheya nevamweni kuzvibhedhleya tinosisa kuendayo apo patinozwa kuti nyama dzedu dzeipanda

Chibhedhlera indau iyo yatinosisa kuguma apo patinenge tazwa nyama dzedu dzeipanda kuzvibhedhleya kune vanthu vanoziya ngezveutano avo vatinoona veitidetsera yaambo.

Zvibhedhleya indau iyo yakanaka maningi ngekuti kuzvibhedhleya ndiko kwatinoyenda apo patinenge tahwa nyama dzedu dzeyipanda. Madhokodheya anokwanisa kutivheneka ngazi kuti vatiudze kuti hosha yatingadai teyizva ndeyiri.

Zvibhedlera indau iyo yatinowonekatiyiguma apo patinenge tazwa nyama dzedu dziyipanda. Zvibhedlera kune vantu ,vanamazvikokota vezvehutano avo vanotihina kuhosha idzi.

Tikagume kuzvibhedhlera tinoona kuti kune madhokodheya anoziya maringe ngezveutano. Madhokodheya aya anosise kutidetsera kuti tihinwe hosha dzetingadayi teizwa.

Tikaringira kuzvibhedhlera tinoona kune vantu vakawanda maningi vanoshanda yo vantu ava ndivo vanoti detsera apo patichinge tawirwa nge hosha uye vanotidzidzisa nezveutano .

Nyamashi unowu tinoona zvibhedhlera zvapasinde ngendaraunda dzingadai dzeigara antu Zvakakoshera kuti vantu vasahamba mumango mukuru kuenda kuzvibhedhlera kunopona.

Igwinyiso remene mene vantu vanosisa kufundiswa maringe ngezvehutano kuti vanga dzivirira sei hosha dzingadai dzeinesa mukati mwendaraunda yavanogara.

Vantu vanosisa kuramba veifundiswa maringe ngezveutano hwavo, uye zvakakoshera utano mukati mwendaramo dzavo, uye muntu unosise kuzviya kuti unoshambe nyara abva kuchimbuzi.

Igwinyiso remene-mene. Muntu unosisa kuziya maringe ngezveutano hwake nguwa dzeshe uye vantu vanosisa kufundiswa maningi pamusoro pezveutano.

Muntu unosise kuziwa maringe ngezvehutano hwake asi haambi nekuziwa unosise kufundiswa ngevanhu vanoziwa nezvehutano kuti hunohamba chakadini.

Tikaningira nyamashi unou watinorarama vantu vanosisa kufundiswa maringe ngeutano hwavo uye kuti vangahuchengetedza sei mukati mwendau dzevangadayi veigara.

Tikaringira mumathaundi kana mumakanyi mwatinogara tinoona kuti vantu vazhinji vanopota veifundiswa ngevekuchibhedhleya maringe ngezveutano nekuchengetedza utano.

Igwinyiso remene mene utano hwakakosha kuti vantu varambe veifundiswa pamusoro pahwo ngekuti muntu usingazii utano hwake unokasira kufa ngekuti unenge asikazii.

Tirikaringira nyamashi unowu hosha ikanesa mukati mwentaraunda dzatingadai teigara tinoona kuti vekuzvibhedhleya vanopedza voita ngano yekuti vantu vafundiswe maringe ngezveutano.

Hutano hwemunthu hwakakosha maningi ngekuti hunotano hunosisa kuramba hweibhiirwa vanthu nekufundisa maringe nezveutano uye hosha dzingadai dzeinesa.

Igwinyiso remene mene vantu vanosisa kuramba veidzidziswa maringe ngezvehosha dzakati kuti kusiyana uye vanosisa kufundiswa nevantu vaneruzivo nezveutano.

Igwinyiso remene-mene, mukanyi mwatinogara kana kuti mumataundi tinokona kuona vantu vezveutano vanonga veihamba veifundisa vantu. Kubudikidza ngekuchengetedza utano.

Utano hwakakosha maningi, uye vantu vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano vemuntaraunda dzavangadai veigara. Asi izvi zvinoitwa nevantu vanoshanda kuzvibhedhleya.

Zvibhedhleya zvinosisa kuva zviri padhuze ngentaraunda dzatingadei teshe teigara, kuitira kuti vanthu vasazohamba mimango mukuru veitsvaka kubatsirwa kana mutombo.

Kuzvibhehleya indau yetinosisa kuenda mukuwo dzeshe apo patinozwa nyama dzedu dzeipanda kuti tinoongororwa ngazi yedu tipuwe mutombo nguwa ichiripo.

Tikaringira nyamashi unou tinoona kuti zvibhedhleya indau yakanaka maningi. Ngekuti ndiko kwatinokwanisa kudetserwa kuti tihinwe hosha dzingadai dzeitinesa.

Zvibhedhlera indau iyo yatinosisa kuguma apo patinozwa nyama dzedu dzeipanda kana kuti patinozwa kunge tine hosha ngekuti kuzvibhedhlera ndiko kwetinopiwe mitombo yetingadai teida.

Tikaringira nyamashi unowu, zvibhedhleya indau iyo yakajairika nevazhinji ngekuti inodetsera maningi kuponesa vantu vanenga vane hosha.

Igwinyiso remenemene kuzvibhedhleya, indawu iyo yakakoshera muntu weshe ngekuti ndiko kwatinokwanisa kuhinwa hosha dzingadayi dzeyirarama mukati memutumbi medu.

Muzvibhedhleya indau iyo inosisa kuenda vantu avo wanenge weida kubara warumbwana. Ngekuti kunodetserwa zvakanaka kuti warumbwana wari mudumbu wasafa.

Zvibhehleya indau iyo yatinosisa kuguma nguwa dzeshe kwatinozwa kuti nyama dzedu dziri kupanda kana kuti tisikazwi zvakanaka uye tinosise kupuwe mutombo kuzvibhehleya zviripasinde nemhatso dzedu.

Tikaringira nyamashi unou muntu akanzwa nyama dzake dzeipanda tinoona eienda kuzvibhehleya ngekuti ndiko kunana mazvikokota kana kuti madhokodheya awo anorapa hosha.

Igwinyiso remene mene kuzvibhedhlera kwakakosha ngekuti ndikwo kwatinohinwe apo patinenge tazwa hosha kana kuzwei nyama dzedu dzeipanda zvatisingazwisisi. Kuzvibhedhlera kune madhokodheya anotidetsera.

Igwinyiso remenemene kuzvibhehleya kune vantu vanoziya maningi ngezveutano vantu ava vanokurudzira vantu kuti rambe veiuya kunovhenekwa ngazi yavo kutarisa hosha ingadai yeiyi pona mwavari.

Zvibhedhleya indau iyo yatinosise kuguma mukuwo uwo atinenge taona kuti nyama dzedu dzinopanda. Ngekuti kuzvibhendleya kune madhokodheya anotidetsera yaamho kutihina.

Zvibhehlera indau yatinosisa kuguma pona apo patinozwa nyama dzedu dzeipanda uye ndau iyi indau yakabaakoshera muntu weshe ngekuti kunanamazvikokota veutano.

Zvibhedhleya indau yakanaka maningi apo paunozwa mwiri wako weipanda ngekuti kuzvibhedhleya tinoendeyo kunoona madhokodheya opedzapo otipahe mutombo.

Nyamashi unouwu mutombo dzinoshanda zvakasiyana siyana. Kune mutombo uyo unoita zvekudzodzwa apo patinenge teizwa kupanda kana mutombo iyo inoita zvekumwiwa.

Igwinyiso remenemene, mitombo inoshanda zvakasiyana siyana ,mitombo yakakosha pakuti inohina hosha dzingadai dziri muvantu uye mitombo inosisa kupedza hoshayo.

Igwinyiso remene mene mitombo yakati kuti kusiyana uye mitombo inorapa hosha dzakadai kusiyana mitombo tinosisa kuiona kuzvibhedhleya apo patinoipuwa ngemadhokodheya.

Zvinosiyanasiyana mukati mwendaramo yemuntu uye hosha dzikabata muntu, muntu unosisa kumwe mutombo. Mutombo unopuwa muntu kuzvibhedhleya nemadhokodheya.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi inohina hosha dzakati kuti kusiyana. Uye mitombo iyi inotorwa zvakati kuti kusiyanahe, vamweni vanoita zvekumwa nemvura.

Mitombo yakasiyana siyana kune mitombo inoita kana mitombo inozodzwa pamarenje koita mitombo inomwiwa kana soro rake reipanda.

Tinosisa kufundiswa maringe ngekutora mutombo nemadhokodheya. Muntu aufani kuramba weingomwa mutombo apo zvaunenge usina kubhuyirwa ngemadhokodheya ekuzvibhedhleya.

Tikaringira mitombo yayo nyamashi unouuyu tinoona kuti mitombo iyi inoshanda zvakasiyana, uye mitombo iyi inosisa kugara panotonhorera nguva dzeshe kuti irambe yeishanda.

Tikaringira nyamashi unouyu kune mitombo iyo inoita zvekudzodzwa koita mitombo inoita zvekumwiva. Mitombo inosisa kugara pasinga gumirwi ngevarumbwana vedu.

Mitombo yanyamashi ,mitombo iyo inoshanda maningi, uye mitombo iyi inoshanda zviro zvakasiyana siyana, kunemitombo iyo inoita zvekudzodzwa pamutumbi wemunhu, koita iwo unonwiwa nemvura.

Igwinyiso remene mene mitombo inosiyana, kune mitombo inoita zvekumwiwa, koita mitombo inoita zvekudzodzwa pakati pemutumbi wemuntu kuti irape hosha dzakasiyana siyana.

Mitombo yanyamashi mitombo iyo inorapa zviro zvakasiyana siyana zvatingadai teizwa mukati mwenderamo yedu uye mitombo iyi yakabatinakira maningi ngekuti tinoipiwa kuzvibhedhlera.

Nyamashi unouyu tinoona kuti mitombo yakakosha maningi, uye mitombo inorapa hosha dzakadai kusiyana, uye mitombo inotora zvakasiyana-siyana mukati mwendaramo yemuntu.

Mitombo yakasiyana siyana. Kune mitombo inoshandisa ngevantu avo vanenge veizwa soro kupanda voita zvekumwa. Vamweni vanoita zvekudzodza marenje anenge eipanda.

Tikaringira nyamashi unowu mutombo dzinosiyana siyana kubudikidza ngokutu muntu ungadai une hosha iri inopona mwauri asi izvi unenge wazvibhuyirwa ngemadhokodheya.

Mitombo yakanaka maningi pakurapa hosha uye mitombo inoshanda zvakasiyana siyana kune mitombo inoita zvekuzodzwa koita mitombo inoitwa zvekumwiwa nemvura.

Nyamashi unou tinoona kuti mitombo inosiyana siyana kubudikidza ngehosha yeungadayi weizwa. Mitombo kune inoita zvekudzodzwa kwoita mitombo inoita zvekumwiwa.

Mitombo yanyamashi unoyu, vazhinji tinoenda kuzvibhedhlera tondonyorerwa ngemadhogodheya kubudikidza ngehosha yetingadai teizwa. Tapedza topuwe mutombo.

Mitombo yekudhaya mitombo yasiyana neyanyamashi. Mitombo yanyamashi unowu inorapa hosha dzakati kuti kusiyana uye unosisa kutsvakwa kuzvibhedhleya kana ndau dzinotengesa mitombo.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda zvakasiyana-siyana. Kune mitombo iyo yatinoona kuti inoita zvekudzodzwa ,kwozoita inoitwa zvekumwiwa, kwozoitwa inoita zvekubairwa.

Tikaguma mukati mwezvibhedhleya ,mune ndau idzo dzinovhenekwa ngazi yedu kuti iwonekwe kuti ayina hosha ere, ingadayi yeipona mwairi. Izvi zvinobudikidza ngezvidziyo zvinoshandiswa.

Tikaguma muzvibhehleya madhokodheya anovheneka ngazi yedu veida kuona kuti atina hosha ere. Kuti vadaro vanoshandisa zvidziyo zvakasiyana-siyana mukati mwezvibhehleya mwo.

Tikaenda kuzvibhedhleya tinogumeyo, tonoona kuti kune zvidziyo zvinoshandiswa nemadhokodheya, apo pavanenge veivheneka ngazi yedu kuti, aina hosha here.

Tikatarisa muzvibhedhleya nyamashi unouyu vatinogara tinona kuti munezviro zvakati kuti kusiyana. Zvinosanganisira mudziyo iyo inoshandiswa kuzombuya kuti ngazi yedu ingadai inehosha yakadini.

Tikaningira nyamashi unowu muzvibhedhleya mune zvidziyo yakasiyana siyana zvinoshandiswa nemadhokodheya kuti vavheneke ngazi yedu kuti ingadayi inehosha yakadini.

Tikaguma kuzvibhedhleya tinoona kuti kune zvidziyo zvakadai kusiyana uye zvidziyo zvi zvinoshandiswa ngemadhokodheya Kuti vakwanise kuvheneka ngazi yedu kutibhuira hosha ingadai iri patiri.

Ukaguma kuzvibhedhleya , tinowona kunezvidziyo zvinoshandisweyo. Zvidziyo izvi zvinosisira kunge veyishandiswa ndi anamazvikokota vazo. Zwimwe zvidziyo zvinoshanda kuvheneka ngazi.

Gwinyiso remene mene tinoona kuti tikaenda kuzvibhedhleya kune zvitiyo zvinoshandiswa kuringira kana kuvheneka ngazi dzedu kuti dzione kuti adzina hosha here

Tikaenda kuzvibhedhlera tinoguma tondoona madhokodheya. Madhokodheya anoshandisa midziyo yavanoshandisa kuvheneka hosha ingadayi iri mungazi mwedu veishandisa zvidziyo izvi.

Tikaringira nyamashi unou kuzvibhehleya tikagumewo tinoona kune zvidziyo zvakawanda zvinoshandiswa nevekuzvibhehleya zvidziyo izvi zvakakosha yambo ngekuti zvinoita kuti mishando yavo iite nyore.

Igwinyiso remene mene tikaguma muzvibhedhleya tinoona kuti mune zvidziyo zvakati kuti zvinoshandiswa nemadhokodheya kuti vakwanise kuvheneka ngazi yedu kuti vozotibhuira kuti tingadai tine hosha iri.

Igwinyiso remene-mene, madzimai vanosisa kuziya maringe ngezveutano hwavarumbana, uye ngehosha dzingadai dzeinesa varumbwana vavo mukuvo uvovo.

Nyamashi unowu tikaenda kuzvibhedhleya tinoona kuti varumbwana ndivo vanonyanya kubatikirwa ngekuti vakakosha nekuti ndivo ramangwani redu madzimai vanosisa kuramba veichengeta varumbwana.

Igwinyiso romene mene madzimai anosisa kuziva utano hwevana vavo uye vanosise kuuya nevana kuzvibhedhlera kuti vavhenekwe ngazi dzavo mukuwo uchiripo.

Adzimai ano sisa kuziya zvaka koshera ku chengetedza utano hwe varumbwana nguva dzeshe vano sisa kuramba veyi enda ne varumbwana vavo kuno vhenekwa ngazi yavo uye kuno baiwa.

Muzvibhedhleya madhokodheya anoshandisa zvidziyo zvakasiyana-siyana, kuti vakwanise kuvheneka ngazi dzedu ,vozotibhuira kuti tingadai teida mutombo uri.

Tikaguma muzvibhedhleya, tinoona kuti mune midziyo, yakadai kusiyana, uye mudziyo iyi, inoshandiswa zviro zvakawanda maningi, kune midziyo inovheneka ngazi kuti ione kuti apana hosha ere?

Tikaringira muzvibhedhlera nyamashi unouyu, madhogodheya anoshandisa zvidziyo zvakati kuti kusiyana. Izvi zvidziyo zvinobetsera madhogodheya kuti basa ravo riite nyore.

Nyamushi unoo tikaguma muchibhedhlera tinoona kuti mune zvidziyo zvakati kuti kusiyana izvo zvinoshandiswe kuvheneka ngazi dzedu.

Tikaringira kuzvibhedhleya kwatinoenda apo tazwa nyama dzedu tinoona kuti kune zvidziyo zvakati kuti kusiyanana zvimwe zvidziyo zvinoshandiswa kuchengetedza mitombo.

Mitombo tinosisa kuipiwa kuzvibhedhlera tikaguma kuzvibhedhlera tinoona kuti kune zvidziyo izvo zvinoshandiswa kuchengetedza mitombo kuti irambe yeishanda zvakanaka .

Munthu unosisa kuenda kuzvibhedhleya ngekuti kuzvibhedhleya kune zvidziyo zvakasiyana-siyana zvinoshandisweyo kuti munthu ukwanise kuvhenekwa ngazi Yako wobhuirwa hosha yaungadai weizwa.

Igwinyiso remene mene tikaguma muzvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo inoshandiswa nemadhokodheya kuti vakwanise kutidetsera kana kuvheneka ngazi yedu vozotibhiyira kuti tingadai tine hosha iri.

Tikaguma muzvibhehleya tinoona kuti mune mudziyo yakati kuti kusiyana iyi mudziyo inoshandiswa ngemadhokotera kuti vakwanise kuvheneke ngazi dzevandu.

Tikaguma kuzvibhehleya tinoona midziyo yakati kuti kuwanda uye midziyo imweni inoshanda zviro zvakasiyanasiyana kune midziyo inoshanda kuringira ngazi dzevantu kwoita iyo inogara mitombo.

Nyamashi unowu ukahamba weienda kuzvibhedhleya, unogumeyo woona kuti kune zvidziyo, zvinoshandiswa nemadhokodheya ,kuti vakwanise kuvheneka ngazi ,dzevantu vanorwara.

Tikaringira nyamushi patinoguma kuzvibhehleya kune zvidziyo zvinoshandiswa nema dhokodheya kuti akwanise kuvheneka ngazi yemuntu zvidziyo izvi zvakaba koshera zvibhehleya.

Mitombo yakakosha maningi uye kuzvibhedhleya kune ndau iyo inogara mutombo mitombo idzi dzinochengetedzwa nezvidziyo zvinenge zviri kuzvibhedhleya kwona ikweyo.

Tikaguma kuzvibhedheya, tinowona kunenge kunezvidziyo zvakasiyana siyana, zvinoshandiswa mukati mezvibhedhleya mukati mona imomo. Zvidziyo izvi zvinoita kuti basa remadhokodheya rive nyore.

Kuzvibhehlera kune midziyo yakakuti kusiyana uye kuzvibhehlera tinosisa kugumeyo pona apo patinenge tazwa nyama dzedu dzeipanda kuti ngazi yedu ivhenekwe

Igwinyiso remene mene muzvibhedhleya tinoona kuti munezvidziyo zvakati kuti kusiyana uye zvidziyo izvi zvinoshandiswa kuti basa remadhokodheya riite nyore.

Tikaenda kuzvibhedhlera tinowona kunezvidziyo zvakasiyana siyana zvinoshandiswa muzvibhedhleya. Imweni zvidziyo zvinowongorora ngazi yevantu kuti zvibuye hosha ingadai iripamuntu.

Tikaguma kuzvibhedhleya kune midziyo yakati kuti kusiyana. Kune midziyo inoshandiswa kuti vantu vane hosha yakakura maningi vanokwanisa kuata pachipatara veiponeswa.

Mitombo tinosisa kuiona kuzvibhedhleya. Apo patinenge taguma kuzvibhedhleya tinoona kune zvidziyo zvinoshandiswa kuvheneka ngazi dzedu kuti vazotibhuira kuti tingadai tine hosha iri.

Tikaringira nyamashi unowu muzvibhedhleya mune zvidziyo zvakasiyana siyana izvo zvinoshandiswa nemadhokodheya kuti vakwanise kuvheneke ngazi yomuntu vaone hosha ingadai iri paari.

Muzvibhedhleya mune midziyo yakati kuti kusiyana uye midziyo iyi inoshanda zviro zvakasiyana siyana kune midziyo inovheneka ngazi kune midziyo inochengete mumitombo mukati mwezvibhedhleya.

Tikaringira nyamashi unou muzvibhedhleya mune midziyo yakati kuti kusiyana munthu ukaita hosha yakakura maningi unopuwa mubhedha wekuti ukwanise kuwata pona apapo weirapwa.

Igwinyiso remenemene vantu tikaenda kuzvibhedhlera tinoona ruponeso kuzvibhedhlera kune zvidziyo zvinoshandiswa kuningira kuti ngazi yedu kuti haina hosha here ingadai iri mwatiri .

Mitombo tinosisa kuiona kuzvibhedhleya asi tikaguma kuzvibhedhleya tinoona kuti mitombo inogara muzvidziyo zvakanaka maningi mukati mwezvibhedhleyamwo.

Tikaguma kuzvibhedhleya tinoona kuti kune zvidziyo zvakawanda maningi, zvinoshandiswa nemadhokodheya, kuti aite mushando wavo zviro nyore, uye zvidziyo izvi zvakabaakosha maningi.

Igwinyiso remenemene tikaguma muzvibhedhlera tinoona kuti mune zvidziyo zvakati kuti kusiyana zvidziyo izvi zvinoita kuti basa remadhokodheya reiterate nyore pakushanda .

Muzvibhedhleya tinoona kuti mune zvidziyo zvakati kuti kusiyana izvo inoshandiswa ngemadhokodheya kuti vakwanise kutivheneka ngazi yedu uye kuti vakwanise kuti detsera.

Nyamashi unouyu tinoona kuti muzvibhedhlera mune midziyo yakati kuti kusiyana imweni midziyo inoshandiswa ngevantu vanenge veirwara kuti vakone kuzogara ipona ipapo .

Muzvibhedhlera tinoona kuti mune zvidziyo zvakati kuti kusiyana. Zvidziyo izvi zvakabaatokoshera yaamho ngekuti zvinoite kuti basa remadhokodheya rive nyore mukushandika.

Nyamashi unowu tikaguma kuzvibhehleya tinoona kuti kune zvidziyo zvakati kuti kusiyana izvo zvinoshandiswa mukati mwembatso dzacho kuti vakwanise kuvheneka kuti chinyi chingadai cheyinesa pamutumbi wemuntu.

Tikaringira muzvibhedhlera tinoona kuti mune zvidziyo zvakati kuti kusiyana zvidziyo izvi zvakabaa tikoshera yaemho ngekuti zvinodetsera apo patinenge teida kudetserwa muzvibhedhlera.

Mukati mwezvibhehleya munezvidziyo zvakasiyana siyana zvinoshandiswa ngemadhokodzheya zvidziyo izvi zvakana maningi ngekuti zvinoita kuti basa remadhokodheya rive nyore.

Igwinyiso remenemene tikaguma kuzvibhedhlera tinoona kuti kune zvidziyo zvinoshandiswa nemadhogodheya mabasa akasiyana-siyana, asi chikuru dzinoshandiswa kuvheneka ngazi.

Mitombo inosisa kugara muzvidziyo zvakanakawo maningi mukati mwezvibhedhlera. Zvidziyo izvi zvakawanda maningi mukati mwezvibhedhlera zvinochengetedza mutombo.

Muzvibhedhlera indau iyo yatinosisa pona apo patinenge tawirwa nedambudziko uye muzvibhedhlera umu munezvidziyo zvinotidetsera kuti tiongororwe ngazi dzedu.

Tinganira nyamashi unou tinoona kuti muzvibhedhleya mune midziyo yakawanda iyo inoshandiswa nema dhokodheya kuti vakwanise kuita basa rawo zviri nyore nyore mukati mwe ndau yakhona

Tikaguma muzvibhendleya tinoona kuti muzvibhedhleya mune zvidziyo zvakati kuti kusiyana. Zvidziyo izvi zvinoshandiswa kuti zvikwanise kuvheneka ngazi dzevantu vanorwara.

Tikahamba teienda kuzvibhedhleya apo patinenge tavirwa ngehosha. Tikagumeyo madhogodheya anochandisa muchini kuti varingire ngazi yedu kuti ingadai ine hosha yakadini.

Tika guma mu zvibhedhleya tino ona kuti mune midziyo yakati kuti ku siyana uye midziyo iyi ino sisa ku detsera madhokodheya kuti va kwanise kudzi shandisa ku vheneka ngazi dze vantu.

Tikaringira nyamashi unowu tikaguma muzvibhedhlera apo patonenge tawirwa ngedenda tinoona kuti mune midziyo yakadai kusiyana iyo inoshandiswa nemadhokodheya kuti vavheneke ngazi.

Muzvibhedhlera mune mudziyo yakawanda maningi iyo inoshandiswa ngemadhokodheya kuti vakwanise kutivheneka ngazi dzedu votibhuyira kuti tindadai teyirwara ngehosha iri.

Nyamashi unou tikaguma muzvibhehleya ,muntu anehosha yakakura maningi .Muntu wona iwowo unopuwe mubhudha wekuti akwanise kuwatirepo eihinwa hosha yaanayo.

I kuchibhedhleya remene-mene, muchibhedhleya indau yekuti vantu vanokwanisa kuwatireyo, ngekuti mune zvidziyo zvacho, izvo zvatinoouwa nemadhokodheya, vaona kuti tine hosha yakakura .

Muzvibhehleya tinoona kuti mune zvidziyo zvakati kuti kusiyana. Zvidziyo izvi zvinoshandiswa nemadhogodheya kuti mushando wavo uite nyore apo pavanenge veitsvaka hosha mukati mwemuntu.

Tikaringira muzvibhehleya tinoona kuti mune zvidziyo zvakati kuti kusiyana. Zvidziyo izvi zvinoshandiswa nemadhogodheya kuti akwanise kuringira ngazi yedu, opedza otirapa.

Mutombo wakanaka maningi pamuntu ungadai eirwara nehosha tinosisa kuenda kuchibhedhlera nemadhokodheya nekuti vane michini dzinobhuya kuti muntu uri kurwara nehosha yakadai.

Tikaringira nyamashi unowu tinoona kuti mitombo, yawanda uye mitombo inorapa hosha dzakati kuti kusiyana. Mitombo iyi tinosisa kuipuwa kuzvibhedhleya nemadhokodheya.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka yaamho uye mitombo iyi inoshanda zvakasiyana kune mitombo inotorwa ngekudzodzwa, koita mitombo inoita zvekumwiwa ngemvura asi dzeshe dzeirapa hosha.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka maningi ngekuti inodetsera vantu vazhinji kutangira kuvarumbwana, ndombi nemajaha kana kuti vasharukwa.

Igwinyiso remene-mene mitombo yanyamashi mitombo inoshanda yamho kunyanya-nyanya iyo yatinenge tapuwa kuzvibhedhlera kana kuzvitoro zvinotengesa mitombo tinosisa kuimwa zviri maringe.

Mitombo yenyamashi tinosisa kuipuwa kuzvibhedhleya ngemadhokodheya uye mitombo iyi yakakosha maningi tikaitama kuzvibhedhleya tinosisa kuenda kuzvitoro zvinotengese mitombo .

Mitombo yenyamashi mitombo yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi inodetsera vantu zvakasiyanasiyana. Mitombo iyi inosisa kugara mundau dzinotonhorera nguwa dzeshe.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka maningi. Mitombo iyi tinosise kuipuva kuzvibhehlera tikaitameyo tinosisa kuiona kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Mitombo yanyamashi yakasiyana siyana kune mitombo inoita zvekumwiwa kwoita mitombo iyo inoita zvekuzodzwa kwozoita mitombo iyo inoita zvekubairwa zvichisiyana nehosha yaunenge uinayo.

Mitombo yanyamashi yakanaka maningi ngekuti tinoipuwa nevantu vanoziya maringe nezvimitombo wona iwowo uye mitombo iyi tinoipuwa muzvibhedhlera kana mundau dzinotengesa mitombo.

Mitombo yanyamashi, mitombo iyo yasiyana neyekudhaya, ngekuti mitombo iyi inorapa hosha dzakadai kusiyana, uye mitombo iyi inosisa kugara panotonthorera kuti irambe yeishanda.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka maningi, tinosisa kuenda kuzvibhedhleya tonopuwa mutombo. Kana kuzvibhedhleya kusina mitombo yona iyoyo yatinenge teida tinoenda kuzvitoro zvemitombo.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka maningi ngekuti inoshanda zvemandorokwati. Mitombo iyi inosisa kugara panotondorera nguva dzeshe apo kuti irambe yeishanda.

Nyamashi unowu tinoona kuti mitombo yaakushanda yaampho. Dzimweni mitombo tinosisa kudzipuwa kuzvibhedhleya, pona apo patinenge tawirwa ngedenda ,asi dzimweni tinoona kuzvitoro zvinotengesa mitombo .

Mitombo yenyamashi tinosisa kuipuwa kuzvhibhedhleya asi tikaitama kuzvibhedhleya tinoende kuzvitoro izvo zvinotengese mitombo tonotenga kona ikweyo.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi inotidetsera apo patinenge tawirwa ngehosha dzakadai kusiyana siyana mukati mwentaraunda dzatinogara uye inosisa kugara panotonhora.

Nyamashi unowu tinoona kuti mitombo dzaako ,dzakawanda kuti uye mitombo idzi dzinohina hosha dzakasiyana-siyana ,kubudikidza ngekuti muntu mbune, ungadai une hosha yakadini.

Nyamashi tinoona kuti mitombo yaayo tinoipuwa muzvibhedhleya, kana ndau idzo dzinotengeswa mitombo, uye mitombo iyi inoshanda zvakasiyana -siyana kubudikidza ngehosha yaungadai weizwa.

Mitombo yanyamashi mitombo iyo yakasiyana neyekudhaya ngekuti mitombo iyi inotidetsera pakurutu apo patinenge teizwa nyama dzedu dzeipanda kana apo patinenge tine hosha.

Mitombo yenyamashi mitombo yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi inorapa hosha dzakadai kusiyana, uye tinoipuva nevantu vanoziya maningi ngezvemitombo.

Igwinyiso remene mene tinoona kuti mitombo yanyamashi yakasiyana nemitombo yekudhaya nekuti mitombo yanyamashi muntu unenda kundopuwa kuzvibhedhleya otomwa wohina hosha.

Mutombo yanyamashi mutombo inoshanda yaampo uye mitombo iyi inosisa kurapa zviro Vakati kuti kusiyana mitombo iyi inosisahe kugara apo panotontorera kuti irambe yeishanda yaampo.

Igwinyiso remenemene mitombo yanyamashi inosisa kugara panotondorera nguwa dzeshe kuti irambe yeishanda yaambo kuti ikunde hosha.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi inosisa kurape hosha uye tinosisa kuipuwa kuzvibhedhleya ngemadhokodheya anoziya ngezvayo.

Mitombo yanyamashi ,mitombo yakanaka maningi, ngekuti mitombo iyi inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana, uye inosisa kugara panotontorera ,nguwa dzeshe.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka maningi. Ngekuti mitombo iyi inosisa kuti tikone kuzohinwa hosha ingadai iri matiri apo tarwara.

Mitombo yanyamashi mitombo yakasiyana neye karetu maningi ngekuti mitombo iyi inorapa hosha dzakati kuti kusiyana uye inosise kugara panotonhorera mukuwo dzeshe.

Mitombo yanyamashi unowu, tinoona kuti mitombo yakanaka maningi , nekuti mitombo iyi tinosisa kuhinwa ndiyo, uye mitombo iyi inosisa kugara panotontorera nguwa dzeshe.

Mitombo yenyamashi mitombo yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi inosisa kutidetsera kuti tihinwe apo patinenge tine hosha dzakati kuti kusiyana.

Mitombo yanyamashi inosisa kugara mundau dzinotondorera nguva dzeshe, izvi zvinoitirwa kuti irambe yeishanda mushando wayo pasina kukundikana.

Igwinyiso re mene mene mitombo yekudhaya yasiyana ne mitombo ya nyamashi ngekuti mitombo yanyamashi kana weizwa dzoro rako reipanda unorapa dzoro rona iroro rinenge reipanda.

Mitombo yanyamashi mitombo inorapa hosha dzakasiyana siyana uye mitombo iyi inosisa kuwa kuzvibhedhleya ndianamazvikokota vezveutano kuti unenge weimwa zvakadini.

Tikaningira nyamashi unou watinogara tinosisa kunge teidetsereka maningi nemitombo idzi dzinoshanda mukati mwemitumbu mwedu uye mitombo yanyamashi inoshanda zvikuru.

Mitombo yanyamashi tinosisa kuitenga kuzvitoro zvinotengesa mitombo kana tashaya kuzvibhedhleya. Kuzvitoro uku tinosisa kutora mutombo uyu semanyorerwe aunenge wakaitwa.

Mutombo yenyamashi mitombo yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi inorapa hosha dzakadai kusiyana, uye mitombo iyi inosisa kugara panotondorera nguva dzeshe.

Igwinyiso remene mene tinoona kuti mitombo yanyamashi inohina hosha yakadai kusiyana siyana uye mitombo iyi tinosisa kuipuwa kuzvibhedhlera nemadhokodheya.

Mitombo yanyamashi yakasiyana nemitombo yekudhaya ngekuti mitombo yanyamashi inorapa hosha iyo muntu yanenge eizwa uye inosisa kugara panotondorera.

Igwinyiso remene mene, mitombo yanyamashe, mitombo yakanaka maningi, ngekuti inotirapa hosha dzakadayi kusiyana. Uye, tinosisa kuwona kuzvibhedhleya tapuwa ngemadhokodheya, anoziya maningi ndezvewutano.

Nyamashi uno kwaane mitombo iyo yatinopuwa kuzvibhehleya tikaitama kuzvibhehleya tinosisa kuenda kuzvitoro izvo zvinotengesa mitombo.

Mitombo yanyamshi yakakosha maningi ngokuti inotidetsera pona apo patinenge tawirwa ngehosha mitombo iyi tinosisa kuitsvaka kuzvibhehleya kana kuzvitoro zvinotengese mitombo.

Mitombo yanyamashi inoshanda zvakanyanya maningi uye kune mitombo iyo inoshanda kurapa besha kana kuti gotsorwa zvichisiyana ngekuti hosha yacho yakura sei.

Igwinyiso remene mene mitombo yenyamashi yakasiyana nemitombo yekudhaya ngekuti mitombo yanyamashi inosisa kuhina hosha iyo yainenge ichimwirwa uye tinoipuwa kuzvibhehleya.

Igwinyiso remene mene tikaningira nyamashi unowu patinogara mitombo takuiona kuzvitoro zvinotengesa mitombo kana kuzvibhedhlera apo patinenge tazi nemadhogodheya timwe mutombo wona iwowo.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka maningi. Mitombo iyi inorapa hosha dzakasiyana siyana. Uye tinosisa kupuwa ngeantu anoziya ngezvemutombo mukati mwezvibhendleya.

Igwinyiso remene-mene, mitombo yanyamashi inoshanda maningi. Mitombo iyi tinosisa kuiona kuzvibhedhleya, kana kuti kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Mitombo yanyamashi inoshanda zvakasiyana siyana kusiyana ngekuti ungadai weizwa hosha yakadini kune mutombo unoita zvekudzodzwa pamutumbi wemuntu kune mitombo inoita weku mwiwa.

Mitombo yanyamashi mitombo inorapa hosha dzemhando dzakasiyana-siyana uye mitombo iyi kune vanoita zvekuidzodza. Imweni inoita zvekubairwa, imweni yomwiwa nemvura.

Mitombo yenyamashi tinosise kuipuwa kuzvitoro zvinotengesa mitombo kana kuti kuzvibhehleya ngevantu vanoziya maningi ngezveutano hwacho.

Tikaringira nyamashi unoo kune zvibhehleya zvinoenda vantu vasizi kunyatsa kukwana. Izvi zvibhehleya zvinochengetedza vantu vachivapa mutombo kuti vave vantu varinani pamafungiro.

Muntu ukazwa nyama dzako dzeipanda unosisa kuguma kuzvibhedhlera. Vekuzvibhedhlera ndivo vanozokubhuyira kuti chingaachiyini chinokonzeresa nyama dzako, kuti dzizopanda, vokupe mutombo.

Muntu ukazwa panopanda mukati mwenyama dzako unosisa kuenda kuzvibhedhleya kuti unohinwa maringe ngepanopanda nyama dzako, vanosisa kukupe mutombo.

Muntu ukazwa nyama yako yeipanda unosisa kuenda kuzvibhedhleya, kuti unoringirwa kuti chingaa chiinyi chingadai cheikonzeresa nyama yako, kuti ipande. Izvi zvinoitwa kuzvibhedhleya nemadhokodheya.

Zvemene mene hosha dzakadai kusiyana nyamashi unowu watinogara Hosha dzinosiyana kuti dzinokonzerwa nei Kune hosha dzinokonzerwa nebesha koita dzinokonzerwa nebonde.

Igwinyiso remene mene, antu vanosisa kuenda kuchipatara pona apo pavanenge vazwa nyama dzavo ndeipanda. Kuzvipatara kune midziyo yakawanda maningi iyo inodetseredza vantu vona avavo.

Tikaningira nyamashi unou kuzvibhedhlera kune zvidziyo zvakawanda maningi zvinoshandiswa ngevantu vakasiyana siyana. Izvi zvidziyo zvakakosha maningi.

Igwinyiso remene-mene hosha chiro chakashata maningi pamutumbi vemuntu. Asi kuti muntu akwanise kurapwa hosha unosisa kuenda kuchibhedhleya kunoongororwa ngazi yake.

Tikaningira nyamashi unowu watinogara , vantu vanosisa kuziya kuzvibata zvakanaka kuti vadzivirire hosha dzakadai kusiyana idzo dzinokonzerwa ngezviro zvakadai kuwanda .

Tinoningira kuti vantu vazhinji Vakarwara vanohamba veienda kuzvibhedhlera ngekuti ndiko kune rudetsero Kuzvibhedhlera unogumayo wovhenekwa kuonekwa une hosha wopuwa mutombo.

Tikaringira nyamashi unowu muntu ukazwa nyama yako yeipanda unosisa kuenda kuchibhedhleya kuti unohinwa. Uye unopuwa mutombo nemadhokodheya anoziya ngezvehosha dzo.

Muntu mbune unosisa kuziya maringe ngezveutano hwako, uye muntu unosisa kuziya kuti unofana kugara wakachena nguva dzeshe, uye muntu unosisa kuziya kuti ukashandisa chimbuzi woshamba nyara.

Munthunje unosisa kurambe eiziya maringe ngezveutano hwake uye izvi zvakakosha maningi mukati mendaramo. Munthu unosisa kushamba nyara dzake nguwa dzeshe dzaanobva kuchimbuzi.

Muntu nje unosise kuramba weiziya zvakakoshera utano hwako uye unosisa kuramba weishamba mutumbi wako mukuwo ngemukuwo kuti usanuhwa pakazara vantu .

Tikaningira hutano hwevantu hwakakosha maningi mbune muntu ukazvikoshesa unosisa kunge weivhenekwa ngazi Yako mukuwo ngemukuwo kuti uonekwe kuti hapana hosha ere ingadai eipona pauri.

Igwinyiso yemene mene muntu unosise kuziye zvakakoshera utano hwake uye muntu unosise kuzvichengetedza kuti arambe akagwinya neutano.

Tikaningira muntu njee unosise kuzvichengetedza utano hwake ngekuti utano chiro chakakosha pamuntu kuti arambe eyirarama. Muntu unosise kuziya kuti nyara dzinoshambwa apo paanenge Abba kuchimbuzi.

Muntu njee unosisa kunge weiziya maringe ngezveutano hwako uye unosisa kuramba weienda konovhenekwa ngazi yako kuchibhehleya kuti ukwanise kuonekwa kuti ungadai usina hosha ere iri pauri.

Igwinyiso remenemene munthu unosisa kuzvichengetedza kuhosha dzakadai kusiyana siyana uye munthu unosisa kuziya kuti nyara dzinoshambwa apo paanenge abva kunoshandisa chimbuzi.

Ngekuti vantu vanosisa kuzvichengwtedza nguwa dzeshe izvi zvakanaka maningi kuti arambe eifundiswa maringe nezvehutano mukati mendaraunda dzangadai ndeigara.

Muntunje unosisa kudzingwarira , apo panenge eyigara mundarawunda. Munthu unosisa kuziya kuti eyirya chikafu, unosisa kushamba nyara, apo panenge apedza kushandisa chimbudzi, unosisa kushamba nyara.

Igwinyiso remenemene munthunje unosisa kuzvichengetedza utano hwake kuitira kuti akwanise kujunda hosha dzkaakasiyana siyana dzingadai dzeinesa mukati mwendaramo yake.

Igwinyiso remene mene muntunje unosise kuzvingwarira utano hwako kuti ugare wakanaka uye usabatwa nehosha dzakadai kusiyana siyana.

Igwinyiso remene-mene zvitoro zvinotengese mitombo zvinosise kunge zviri pasinde nezvibhedhlera kuitira kuti vantu vasazohamba mimango mikuru kuti vatsvake mitombo.

Zvibhehleya zvinosisa kunge zviri padhuze ngezvitiro zvinotengesa mitombo kuitira kuti vantu vasazohamba mimango yakakura maningi veitsvaka mitombo yakhona.

Zvitoro zvinotengesa mutombo zvinosisa kuwa zviripasinde ngezvibhedhlera, kuti muntu akashaya mutombo pachibhedhlera asazohamba mumango mukurutu kuenda kunoutsvaka.

Igwinyiso remenemene, zvitoro zvinotengese mithombo zvinosisa kuva zviri mukati mwentharaunda dzatinogara kuti vanthu vasahambe mimango mikuru kutsvake mithombo yachona.

Igwinyiso remene-mene, mazuva anotakurarama nyamashi, kune zvitoro zvinotengesa mitombo mukati mwemataundi, kana ntarunda dzatingadai teigara. Zvitoro izvi zvakatikoshera yaamho.

Igwinyiso remene-mene zvitoro zvinotengese mitombo zvinosisa kuva zviri pasinde ngezvibhehleya kuitira kuti vantu vanode mitombo vasahamba mimango mikuru kuenda kunotsvake mitombo yona iyoyo.

Zvitoro zvinotingesa mitombo zvinosisa kunge zviri padhuze nezvibhedhleya kuti vantu vasazohamba mumango mikuru veitsvaka mitombo dzavanenge veida.

Zvitoro zvinotengesa mitombo, zvitoro zvakabatikoshera yambo, ngekuti zvitoro izvi zvinotengesa mitombo iyo yatinenge tatama mukati mwezvibhedhleya, toyendeyo tonotenga.

Zvitoro zvinotengesa mutombo zvinosisa kuva zviri pasinde ngezvibhedhleya. Kuti vantu vanotsvake mitombo vasazohamba mumango mukurutu kotsvaka mitombo idzi.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinosisa kuva mukati mwenharaunda dzatinogara kuitira kuti vanhu vasahambe mimango mikuru kuti vatsvake mitombo yavenge veida.

Zvitoro zvinotengese mitombo, zvitoro zvakabatikoshera yaamho mukati mendaramo yedu, nekuti zvitoro izvi zvinotidetsera apo patinenge tashaya mitombo kuzvibhedhleya .

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinosisa kuwa zviri padhuze ngezvibhehleya kuitira kuti muntu asazo hambe mimango mikuru eitsvake mitombo yakona iyoyo inenge yeidiwa.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosisa kunge zviripadhuze nezvibhedhlera kuitira kuti vantu vadahamba mimango mikurutu kuti vaende kunoitsvaka mitombo yakasiyana siyana.

Zvitoro zvinotengese mitombo kunoshanda vantu vanoziya maningi ngezvemitombo uye vantu ava vanobvunza muntu kana ane chinyorwa chabva kunadhokodheya kuti vakwanise kukutengesera mutombo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvakabaatikoshera yaamho, ngekuti zvitori izvi zvinosisa kunge zveitirapa mukuwo uwo watinenge tawirwa ngehosha dzakasiyana-siyana.

Igwinyiso remenemene kuzvitoro zvinotengesa mitombo, zvitoro zvakanaka maningi ngokuti zvinodetsera pona apo muntu paanenge eitsvake mitombo, akautama kuzvibhedhleya otogumeyo.

Nyamashi unouyu kwane zvitoro zvinotengesa mitombo, zvitoro izvi zvinosisa kunge zviri mundau dzeshe. Kuitira kuti vantu vane hosha vasaramba veihamba mimango mikuru kutsvake mitombo.

Igwinyiso remene mene zvitoro zvinotengesa mutombo zvitoro zvakabaa naka maningi uye zvitoro izvi kunoshanda vantu avo vanenga veiziya maninhi ngezve mutombo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinosisa kutengesa mitombo kuvantu avo vanenge vauya vechinyorwa zvabva kuna dhokodheya kuti vakwanise kutengesera muntu uwowo mutombo wacho.

Zvibhedhleya zvinokone kutame mitombo asi zvinotinyorera gwaro rekuti tiende kunotsvake mitombo kuzvitoro izvo zvinotengesa mitombo mukati mwetaundi.

Zvibhedhleya indau iyo yatinosisa kupuwe mitombo, asi tikashaya mitombo ,tinonyorerwa ngwaro rekuenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo, tondopiwa kwona ikweyo.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvitoro zvakanaka maningi uye zvitoro izvi zvinosisa kunge zviri padhuze ngezvibhedhleya kuti vantu vasaramba veihamba mimango mikurutu.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosise kuvhunza muntu gwaro raanenge anyorerwa nadhokodheya kuti zvizokwanisa kumutengesera mutombo waanenge achida.

Igwinyiso remene mene kuzvitoro zvinotengese mitombo unosise kuendeyo ngebhuku rinenge rakanyorwa nadhokodheya kuti ukwanise kutenga mitombo kona ikweyo.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvitoro zvakanaka maningi ngekuti zvinotidetsera opo patinenge tashaya mitombo yetinenge teyida kuzvibhedhlera asi zvitoro izvi zvinosisa kunge zviri peshe-peshe muntaraunda.

Igwinyiso remene-mene tikaringira mukati mwemataundi tinoona kuti mune zvitoro zvinotengesa mitombo uye zvitoro izvi zvinosisa kutidetsera.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvakanaka maningi, uye zvinosisa kunge zviri padhuze nezvibhedhleya. Kuti vantu vasahamba mimango mikuru kutsvaka mitombo yakona.

Kuzvitoro zvinotengesa mutombo kunoshanda vantu vanoziya maningi nezvemutombo. Ukaendeyo vanosisa kukuvhunza gwaro raunenge wanyorerwa nadhokodheya kuti vazokwanisa kukutengesere mutombo.

Igwinyiso remene-mene, hosha ikanesa mukati mwentaraunda vezveutano kazhi kakurutu vanotsvaka vantu vaanoitisa ,kuti vafambe veidzidzisa vantu maringe ngehosha iyona iyoyo.

Tikaringira nyamashi unouyu tinoona kuti vantu vanohamba veifundisa vantu muntaraunda dzakasiyana-siyana, maringe ngezvehutano. Kuitira kuti vasabatwa ngehosha dzeshe-dzeshe.

Tikaningira nyamashi unou hosha ikanesa maningi vekuzvibhehleya vanotuma vantu avo vanouya mukati mendaraunda dzatinenge tiri dzatingadai teigara kuti vatifundise maringe nehosha yona iyoyo.

Utano hemunhu njee hwakakosha maningi mukati mwendaramo yake uye vantu vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano uye hosha dzingadai dzeinesa mundau.

Hosha ikayita mukurumbira maningi mukati mwendawu, vekuzvibhedhleya vanosisa kuhamba veyifundisa vantu maringe ngekuchengetedza hutano wawo kuchibhedhleya.

Hosha ikanesa maningi mukati mwentaraunda tinoona kuti vantu vekuzvibhehleya vanohamba veifundisa kuti yodzivirirwa sei hosha yona iyoyo.

Hosha ikanesa maningi mukati mendaraumda tinoona kuti vekuzvibhedhlera vanohamba veifundisa vantu maringe nezvehosha nekudziwirira mundaraunda mona imomo.

Tika ningira nyamashi unowu hosha ika nesa mukati me ndaraunda vantu ve ku zvibhedhleya vanoita gungano veyi fundisa vantu kuti tinga kunda zvakadini hosha yona iyoyo .

Igwinyiso remene mene vantu tinosisa kuramba teifundiswa maringe ngezveutano mukati mwendau dzatingadai teigara izvi zvinotidetsera kuti tikunde hosha dzakasiyana siyana.

Tikaringira mukati mwendaraunda mwatinogara, kunevantu vanohamba veitifundisa kuti tigare tirivatano uye kuti tigare tine utsanana izvi zvakanaka maningi.

Igwinyiso rememe mene utano hwevantu hwakakosha maningi .Vekuzvibhedhlera vanosisa kuramba veifundisa vantu maringe ngezveutano kuti hwunochengetedzwa sei .

Igwinyiso remene mene hosha ikanesa mukati mwendau vekuzvibhehleya vanosise kuhamba veyi fundise vantu maringe ngezveutano uye kuti vorwisa sei hosha yona iyoyo.

Tikaringira nyamashi unou tinoona kuti vanthu vanofundiswa maringe ngezveutano kana kuti maringe ngehosha ingadai yanesa mukati mwendaraunda.

Igwinyiso remene-mene muntu unosisa kunge eifundiswa maringe ngezveutano hwake mukuwo ngemukuwo kuti adetsereke apo panenge azwa hosha ingadai yeimumomotera.

Igwinyiso remene-mene apo hosha yaane mukurumbira mukati mentaraunda, vezveutano vekumabhedhlera vanosisa kuhamba veifundisa vantu kuti vangapona sei pahosha yona iyoyo.

Hosha ikanesa maningi mukati mwendau. Vantu vanosisa kufundiswa nevekuzvibhedhleya kuti hosha yona iyoyo tingaikurira sei, mukati mentaraunda dzatingadai teigara.

Gwinyiso remene menen hosha ikaita mukurumbira mukati mwentaraunda veutano vanosisa kuhamba veifundisa vantu kuti vodziirirwa sei kuhosha iyi .

Igwinyiso remene-mene, utano hwemuntu njee hwakakosha kunyanya-nyanya hwendombi kana madzimai. Vantu vanosisa kuvhenekwa chibereko chavo mukuwo nemukuwo kuti vaonekwe kuti havana hosha here.

Vantu vechidzimai kana ndombi vanahurwani vanosisa kuziya maringe ngezveutano hwechibereko chavo uye chinosisa kuramba cheivhenekwa mukuwo ngemukuwo.

Ingwinyiso re mene mene madzimai kana kuti ndombi vano sisa kuziya zve hosha dzingadai dzei bata chibereko uye vano sisa kuramba vei vhenekwa chibereko chavo kuti chingadai chisina hosha ere.

Tikaringira vantu vechidzimai kana ndombi, vanosisa kuramba veivhenekwa chibereko chavo kuti vaonekwe kuti havana utachiona hunobata chibereko here. Izvi zvinosisa kuitwa mikuwo dzeshe.

Ndombi, vaurwani nemadzimai vanosisa kuramba veyivhekwa chibereko chavo mukuonge mukuwo kuti vaonekwe kuti avanahosha ere ingadai eyipona mwavari.

Igwinyiso remene ntombi nemadzimai vanosisa veiramba veivhenekwa zvibereko zvavo kuti zvionekwe kuti azvina hosha ere ingadai yeipona pavari.

Muntu usizi kujaira kurumba akarumba unozwe nyama dzake dzeipanda asi tikamupe mutombo wekuti nyama dzisapanda mapando anosisa kunyarara.

Mitombo yekudhaya mitombo yakasiyana neyanyamashi ngekuti mitombo iyi inoshanda zvakasiyana-siyana. Kune mitombo inopuwa vantu vanorumba apo pavanenge varemba kuti vagwinye.

Muntu usizi kujaira kurumba akarumba unokwanisa kuzwa nyama dzake dzopanda kana kupera simba asi kuzvibhehleya kune mitombo iyo inopuwa kuti muntu akwanise kuona simba.

Igwinyiso remene-mene munhu ukarumba uzizi kujaira kurumba unozwa marenje ako eipanda asi unikwanisa kupuws mutombo kuti marenje ako anyarare kupanda.

Igwinyiso remene mene, vantu tinosisa kuenda kuzvibhedhlera apo patinozwa nyama dzedu dzeipanda, ngekuti ndau iyi ndiyo ndau yakatinakira kuti tikwanise kuhinwa pahosha.

Kuremene mene Mitombo inoshanda zvakasiyana kune mitombo inopiwa vantu avo vanenge veiita zvekurumba kuti vakwanise kuona simba apo pavanenge vafenda.

Muntu usizikujayira kurumba hayi, akarumba unozve marenje ake opanda. Ndipo panoyenda kuchipatara wopuwa mutombo kana kuti ohhinwa kuti chinga chini chakonzeresa.

Muntu usizi kujaira kurumba akarumba payani unozwa nyama dzake kana marenje ake eipanda. Asi vekuzvibhedhleya vanomupe mutombo vekuti ihine kupanda kwemarenje.

Mitombo inoshanda zviro zvakasiyana-siyana kune mitombo iyo inopuva vantu vanenge vafenda pavanenge veirumba. Kuti vazokwanisa kuona simba rekumurukahe.

Mundu ukazwa nyama dzako dzeipanda payana paunenge weirumba unosisa kuguma kuzvibhedhlera vanokupa mutombo uwo unonyaradza mapando acho kana kuti uwane simba.

Tikaningira nyamashi muntu usiizi kujaira kurumba akarumba aunokwanisa kunzwa nyama dzake dzeipanda asi tinokona kumupa mutombo wekuti mapando anyarare.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka maningi, asi mitombo yanyamashi inohina hosha dzakati kuti kusiyana. Muntu ukarumba usizi kujaira kurumba, unozwe marenje ako opanda, anokupe mutombo zvotonyarara.

Tikaguma kuzvibhedhlera tinoona kuti kune midziyo yakati kuti kusiyana, iyo inoshandisa ngemadhogodheya kuti vavheneke ngazi, vaone hosha dzingadai dzeipona mwatiri.

Muzvibhedleya ,tinowona kuti mune mitombo dzakasiyana siyana uye mitombo idzi dzino chengetedzwa muzvidziyo zvinenge zvirimu zvibhedleya kuitira kuti dzirambe dzichishanda zvakanaka.

Muzvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana iyo yatinoona apo patinenge tahambamwo, tinosisa kuti midziyo iyi ichengetedzwe ngekuti inodetsera madhokodheya kuti basa ravo riite nyore.

Tikaguma kuzvibhedhleya tinoona kuti kune midziyo dzakati kuti kusiyana. Midziyo idzi dzinoshandiswa nemadhokodheya kuti vakwanise kuvheneka muntu unenge eizwa hosha dzakasiyana-siyana.

Tikaguma muzvipezeya tinoona kuti kune midziyo yakasiyana-siyana iyo inoshandiswa nemaDhokodheya kuti vavheneke ngazi yedu vazotibhuira kuti tingadai teipona nehosha yakadini.

Igwinyiso remene-mene mukati mezvibhedhleya tinoona midziyo yakati kuti kusiyana. Midziyo iyi inosisa kunge yeibetsera madhogodheya kuti basa ravo riite nyore.

Igwinyiso remene-mene mitombo yekudhaya vantu vaienda kundoitsvaka mumagwasha pedzepo vouya nayo vopa vantu avo vangadai vane hosha votohina apapo apapo.

Mitombo yekudhaya vantu veku dhaya vai hamba mi mango mikuru kuti vatsvake mitombo iyi vamweni vaenda ku mangwasha kuti vatsvake mitombo kuti ihine hosha.

Mitombo yekaretu iyo yaizikanwa nevantu vasharuka kwatiri mitombo yakabatikoshera yambo ngekuti mitombo iyi yaipuwa vantu pasina mutuso wavabvisa.

Mitombo yekudhaya vanthu vaienda kundoitsvaka mumagwasha vanthu vazhinji vaihamba mimango mikuru kuti vaende kundotsvaka mitombo iyi izvi zvaiita kuti vanthu vapore pona pavanenge vahina.

Tikaningira nyamashi unonuyu tinoona kuti karetu vantu vaishandisa mitombo iyo yavaienda kunotsa mukati memagwasha vopedzapo voshandisa kuhina madenda akasiyana siyana.

Nyamashi unowu watinogara tinoona kuti vanhu vekudhaya vaishandisa mitombo iyo yavaitsvaka mumagwasha vokume mashakani vokwatisa votomwa nemvura.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka maningi, uye yakasiyana neyanyamashi. Mitombo yekudhaya vantu vaiiona apo pavanenge vasina kana kubvisa mutuso kumuntu.

Tikaringira nyamashi unowu tinoona kuti mitombo yekudhaya aichanyanyi kushandiswa asi mutombo yekudhaya yaiya yakanaka maningi mukati mwentaraunda dzatinogogara.

Mitombo yekudhaya yaishandiswa ngevasharukwa maningi mitombo iyi vaiihambira mumagwasha vokuma mashakani acho voisa mumvura vapedza vomwa yotohina hosha.

Mitombo yanyamushi yasiyana neyekudhaya ngekuti yekudhaya mitombo vanhu vaienda kundoitsvaka mumagwasha. Vamweni vaitohamba mimango mikuru kuti vaende kunotsvaka mitombo yona iyoyo.

Tikaningira mitombo yekudhaya yaishandiswa nevasharukwa yaishanda maningi Uye vantu vaisisa kuishandisa ngekuti yaiva yeishanda pasina mutuso.

Mitombo yekudhaya mitombo yaishanda maningi. Kakurutu muntu wawirwa ngehosha dzakadai kusiyana uye mutombo iyi muntu waiona pasina mutuso.

Mitombo yekudhaya yaishandiwa ngevantu vasharukwa vaienda kunoitsvaka kumagwasha opedza ouye nayo kumbanzo ope muntu unenge eirwara ngehosha otopora.

Mitombo yekudhaya yaidakarirwa maningi nevantu vekudhaya vaiida ngekuti yaishanda yambo uye yaioneka pasina mikusho yaunenge wabvisa.

Mutombo yekudhaya mitombo yakasiyana maningi neyanyamashi. Mitombo yekudhaya vantu vazhinji vasharukwa vaihamba mimango mikuru kuenda kunotsvake mitombo iyi kuti vakone kudetsera vairwara.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka maningi uye mitombo iyi inotidetsera kuti tirambe teigwinyisira kana kuti tirambe tiri vatano. Ngekuti inorwisa hosha dzingadai dziri matiri.

Mitombo yekudhaya kwemene mene yaishandiswa nevantu vasharukwa. Mitombo iyi yaiya yakanaka maningi ngekuti yairapa panopanda mukati mwemutumbi wemuntu.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka maningi .Vantu vasharuka vaienda kunoitsvaka mumagwasha , vapedzapo vouya nayo vopa muntu unenge ane hosha otopora .

Mitombo yekudhaya mitombo yaishanda yaamho vantu vaienda mumagwasha kunotsvaka mitombo iyi, yaiita zvekutsiwa kana kukuma mashakani oiswe mumvura muntu otomwa kupodze hosha .

Tikaringira kudhaya kwemene vantu vaishandisa mitombo iyo yavaitsvaka mumagwasha. Mitombo iyi yaishanda maningi uye yaiya yeitorwa pasina mutuso.

Igwinyiso vasharukwa kwatiri vaenda kunotsvake mitombo mukati mwemwagwasha. Pedzepo vouya vauya navo mutombo ivovo umweni vaiiswa mumvura munhu otomwa kuhina hosha.

Mitombo yekudhaya vantu vaiitsvaka mumagwasha kuti vakone kuhina denda ringadai riripamuntu, uye mitombo iyi yaiya yakakosha maningi ngekuti yaiya yeioneka pasina muthuso.

Mitombo yekudhaya mitombo yakakosha yaemho ngekuti mitombo iyi vantu vazhinji vaikona kundoitsvaka pasina mutuso ungadai weidiwa kuti uone mutombo wakhona.

Tikaringira kudhaya kwemene tinoona kuti vantu vaishandisa mitombo yakasiyana -siyana iyo yavaienda kunotsvaka mumagwasha pedzepo vouya nayo vouya kunohina vanorwara.

Mitombo yekudhaya mitombo yaiya yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi taiona kuti vantu vaihinwa mukati mwehosha dzavangadai veizwa uye pasina mutuso.

Tikaringira mitombo yanyamashi mitombo yakasiyana neyekudhaya. Mitombo yekudhaya yaisisa kuti vantu vaende mumagwasha kunoitsvaka uye yairapa pasina mutuso.

Tikaringira mitombo yekudhaya yaigara irimuma gwasha. Vantu vaienda kunoitsvaka kona ikweyo vouya nayo vopa muntu uwu ungadai eirwara otopona.

Tikaringira kudhaya kwemene vasharukwa vazhinji vaienda mumagwasha veienda kunotsvaka mitombo mitombo iyi yairapa hosha dzakasiyana siyana uye yaiya yeipuwa pasina mutuso.

Mitombo yekudhaya kune yaishandiswa kurapa kupanda kwemundani, kana kupanda kwemusoro. Izvi zvaiitwa nevantu vaiziya ngezve mutombo yona iyoyo.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka maningi mukati mwentaraunda dzatingadai teigara ngekuti mutombo iyi inorapa hosha dzakasiyana siyana uye pasina mutuso.

Mitombo yekudhaya yaitsvakwa mumagwashaa ngevantu vashurukwa maningi kwatiri. Asi vantu ava vaihamba mimango mikuru kuti vaende kotsvaka mitombo iyi mumagwasha.

Mitombo yekudhaya yaiya yakanaka maningi mukati mendaramo dzevantu. Ngekuti yaibetsera vantu kuti vapone pona apo pavanenge vazwa nyama dzavo kupanda.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka maningi nekuti mitombo iyi vantu vaiona pasina mutuso vantu vaishandisa mitombo iyi kuhina hosha dzakasiyana siyana.

Mitombo yekudhaya yaiya mitombo yakaba kosha maningi ngekuti yai hina hosha dzakati kuti kusiyana mukati memwutumbi dzevantu uye yaiya yeite pasina mutuso

Karetu kwemene-mene vantu vaienda mumagwasha kuti vandotsvaka mitombo, uye mitombo iyi yaiya yakasiyana, vamweni vaitora nzinde, imweni votore mashakani.

Kudhaya kwemene kwaishandiswa mitombo dzakasiyana siyana idzo dzaidetsera vantu kuti vahinwe kubva muhosha dzingadai dzeivabata uye zvaiya zvakakosha maningi.

Vantu vekudhaya kana kuti vasharukwa vainyanya kuenda mumagwasha kunotsvaka mitombo vaienda kumagwasha kona iyoyo vouya nemutombo imweni yaiita zvekutsiwa yoiswa mumvura yomwiwa .

Igwinyiso remene-mene, vantu vasharuka vaikona kutsvaka mutombo mumagwasha uye mitombo iyi vantu vaisisa kuhamba mimango mikuru kuti vaende koitsvaga.

Mutombo yekudhaya vantu vaihamba mumango mukurutu kuti vaende kotsvake mutombo asi vamweni vaikona kuisisma paberere pembuzi dzawo kuti vazoishandisa pona pavanenge veida.

Tikaringira kudhaya kwemene vasharukwa vaitsvake mitombo mukati mwemagwasha pedzepo vouya nayo vopa muntu uyo unonga eirwara otohinwa.

Mitombo yekudhaya vantu vasharukwa vaienda kundotsvaga munobdzafa nezvipo veiuya nawo votwa yoiswa mumvura muntu omwa kuti akwanise kurapa hosha.